so n-kpi ka bɛ chani ni bɛ ti sɔɣi o ka ʒi kum daadaka kum daadaka maa nyɛ zahim ka tihi be bɛ nyaaŋa ka do' so ye liiga sabinli ka zaŋ baŋa niŋ o nuu ni ka so ye liiga ka di nyɛ zaɣ' sabinli ni zaɣ' ʒee

Tipa nim n bɛ boɣali puuni ni bi tooi tankpaɣu tipa ʒiɛ ni tipa yɛlo ka tipa ʒiɛ maa puuni tankpaɣu bɛ di puuni ka yɛlo maa koriti tankpaɣu maa niŋdi di puuni ka di ku gbi boɣa titali

Paɣa so n ʒi tahapoŋ ka gbubi baskɛt ka binyahari bɛ di puuni birash bɛ di puuni ka polish bɛ di puuni ka laɣari bɛ o nuuni din bɛ o nuuni maa gba polish biɛla di puuni ka o pili zipiligu ka la ka tia bɛ o nyaanga

Lɔɔrinim n ku galisi palli zuɣu. ka bɛ zaŋ us flagb n tab tab di zaaha zuɣu ka gban piɛla mini gbansabila tabi dizuɣu. ka doso yina lɔɔri maani ka lɔ taai ka nyɛ zaɣi piɛli ka pala maa zuɣu zaa boo boo lie piɛla piɛla